Dammugal saare, be baranda, be lambatu babal ndiƴam tokkata saala. Haa chaka fattude, nda dottiiji ɗo sankiti haa dow lawol. Ɓe ɗon nƴiɓa saare on ngam heɓugo nokkuure haa himɓe waalata be iyaalu maɓɓe. Dammugal bo, ɓe ɗo waɗa ngal on, ngam haala nastugo nder saare.

Taasawo, takayre nyaamdu bee boo koofi. Ɓe naftira bee takayre on haa waɗugo nyaamdu koo haako koo nyiiri ko huunde feere sa'iinga haa nder to nyaaman. Koofi boo ɓe ɓo waɗa ndiyam on koo gaari koo kuuje jus jey ɓiɓɓe leɗɗe koo huunde feere. Debbo ɗo joodi ɗo jogi ɗum nyaama.

Angalaaje mannga mannga ɗiɗi, be peeton ɓoltakon ɗiɗi. Angalaaje ɓiɓɓe leɗɗe on, jey ɓe naftirta be maajum haa waɗugo lekkiji, jey gargajiya ko caafi peewol, be nawugo ɓanndu. Ɓe ɗo naftira be maajum haa defugo nyamdu, ɓe ɗo waɗa haa haako.

Apple ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on jei ko ɓe aawata ɗum haa babal mari pewɗum, ɓedo nyama Apple on, ɓe ɗo waɗa ɗum bo be jus. Nafu maajum ɗon kanjon ɗo beddina sembe i’e goddo. Ɗum ɗo mari vitamin be calsium.

Riga danejum be salla be sarqa ha dande man, ɓeɗo naftira be riga on ha faunugo ɓandu be bo surugal ɓandu.

Debbo, do burni limse baleje judde, odo fauni odo wadi jawe, odo vakki boru, biduwada jawe on gam faune jude, boro bo gam sigugo ko shafi waya cede ko kujeji fere jekogo du juga tako di ha jude ni se wada vakka.

Cardborri hot chocolate, bornvita on je ko ɗo hauti be shuga be madara, je ko to asodini a waɗan tan ndiyam tan ha nder man yara, ɓe ɗo naftira be majum on ngam ɓeddungo, goɗɗo vo,'utungo popɗe goɗɗo ɗo mari colastral.

Ngesa butali awinga, fuɗinga, mauni sauti, ɗo waɗa bikkon, butali nyamdu'on jei ko himɓe nyamata jei ɓeddinta goɗdo sembe ha ɓandu, beɗo nyama butali keccum ɓe wula ɗum, ko defa koobo yorna sotta nama lawa kurori.

Daroje satellit, kuje on je ɓe naftirta be majum ha nangugo tashaji, je tv je larugo, ko bo je nanugo.

To dum gimse koltal koltal jenko e bornata worbe berobe gam surra bandumadu e bo ko sawirta kare ko be naffirta nder wato borobe.

Raun soket. Kujeji lantarki on je be naftirta be ɗisa boggol chaji waya. Ko je tivi, ko je redio, ko je hunɗe fere je ko mare haje hite lantarki. Ko je nepa ko sola ko janarato.

Wodrop babal sigugo limse on, koo kuma en wiya babal on bana akwati ɓe sigata limseeji ɗawraaɗe, koo ɗawraaka, koo paɗeeji haa ton-ton, nda ɗum limseeji on ɗo joodɗi haa nder bee hijaabiiji, bee geleeji.

Sare nyibinga. Gidan sama hawa ɗiɗi. Be les man gotel. Be get majum je jamɗe heɗi yasi. Ɗer sare man ɗo tanki be intaloss. Ɗabo boggi nepa. Ɗow kwano man bo woɗi panelji je sola.

Leso katako jei ɓe fi'i ɗum be kujeji paune jei katifa be pinji. Ɓe ɗo naftira be leso on ngam paune sudu be bo ngam walugo.

Saare nyiɓaande jey ko ɓe waɗi ɗum musamman ngam fijirde koo wamarde bee jemma, bee yarugo kujeeji yarugo, koo mbal koo kuuje yarugo jay naa jey mbal, wama, fija fijirdeeji waɗa caaca.

Shago sorrugo limse, turmiji ɗo ve'iti hadow leese jai shago man je coggu, ɓeɗo nyauta turmi on ɓorna ngam surugo ɓandu bebo ngam paune.

Ɗebbo ɗo joɗi, ɗo ɓorni ves be gasa maako sanchinga, lootinga, waɗi naka yebbam je ɗiggitina gasa, ɓalwitina gasa, o ɗo fauniti hore man.

Sare nyibande be blog waɗaka plasta, waɗaka kwano, ɓeɗo nyiɓa sare be blog’on ngam ɗum ɗo mari kujeji jeko ɓe dinta mahol sembe je ko ɓe sarrifa nder siminti man, ɓeɗo nyiɓa sare bo ngam hala nokkure walugo, be yeɗugo be iyalu.

Robaji kula. kula, kuje kilanta je ɓe naftirta ha sare gam sigugo kuje, ko nyamdu ko ndiyam, ko hunde fere je ko ɓeyiɗa hunde nasta nder man.

Ɓingel debbo ɗo dari ɗo borne limse iri riga soja’en oɗo paɗi paɗe o'duhii sarla o'waɗi jawe ha juɗe mako ɓeɗo borni limse on be kujeji juɗe ngam paune ɓandu be bo surugo man.

Deftere vindande tappandi nde ɓe wanni inde de sikret indi lof for got, ɓe ɗo fiya defte bannil on ngam jangungo himɓɓe andal fere ngal ɓe anda bo wona defte mai ɗo vindi joɗi koda vindo mo vindi nɗe wala ɗon yahugo yeso waroɓe daga ɓawo naftiran be mare, ɓe bo himbe jukowondebe mako be wawan be soda ko be naftirabe man

Sare nyibi nga ɓe wanni nde penti be dammugal get manga ɓe nyibi lambatu beje ndiyam salata diyam yonde sare ngam hala ta Ndiyam nast. Ɓeɗo waɗa get manga on ngam hala nastugo mota ko hunde fere manga je buri sembe dammugal petel sare bo naftira majum on hawalugo nokure be’iyalu.

Holandia yogot ɓeɗo waɗa ɗum on. Kosam on je ɓeɗo naftirta be ɓiɓɓe leɗɗe strawbery ha waɗugo ɗum ɓe wanna ɗum kuje je ko ɓeddinta goɗɗo njamu habandu be bo belɗum.

Himɓɓe ɗo mofti worɓɓe be roɓɓe ɓeɗo dilla dou lawol ɓe ɗo fiya ɓauɗi ɓeɗo woma, ɓeɗo nana belɗum, mbaggu kuje on je ko hokkata sautu, je ko himɓɓe nanata.

"Dammugal yonde saare" dammugal get je nastorgal saare nda lawal ko woni chaka majun get ɓeɗo waɗa ɗum on be jamdi ngam waɗa be sembe ngam kara dammugal yonde saare.

Alluha andingo inde shaago, Shehu Bala provishon stow be P.O.S, be kare paune, be kare nyamdu, be ricaaj cad jei emti'en, eyatel, gulp, be nain mobail. Nda irin kareji ko sorata, hoto maajum. Nda bo nomba waya mako, ɓe ɗo fiyi ɗum ha ɓandu mahol.

"Geraɗe" ɗefade kanje tati gotel senditinga ɗiɗi gerade kuje on ko heɓata ha ɓandu dabbaji peton ba gertode, jaule, Be ko nandi be majum gerade ɗo ɓeddina goɗɗo jamo ha ɓandu be vitamin be porotin

chago kare paune je sarqa be yari be jawe be halagare, yari ɓe ɗo wada ha nopnpi on sarqa beɗo haɓɓa ha dande on halagare ɓee lowa ha koli on fu ngam paune je robe.

Sinbot je andi ta himbe do dum golfich sea-hospital da adres majum asibiti on bedo holli kujeji ko ɓe wadata oltra service scanin be je worbe be je robe ni adresdi mabbe ha bandu.

Bagoore, debbo ɗo he''a Baygoore, Baygoore kuje on jey ko ɓe aawata fuɗa, ɗo vurta tamere bee ɓikkoy haa nder man, ɓe ɗo setta ɓe naftira bee maajum haa defugo haako, koo ɓe defa ɗum bannin tan keccum nyama ɗum ɗo mari nafu haa ɓanndu goɗɗo.

Mota katapila. Ɗibe naftiralta bei maji ha kugal yibugo lawol. ko ci’e mauɗi-mauɗi, ko kampaniji. Mota ji mai ɗo huwa on ha wasugo ka’e. Ko wastugo, ko ta’ugo leɗɗe, ko ko nanɗi bei.

Burush roba on je mari nyi’e ny’e je be naftirta majum ha wunugugo hunɗe ko lottugo hore ko gasa. ko kosɗe ko paɗe ko limse. kuje je ko be mari hajeni be yigga ɗum gam laba.

Dammugal yonnde saare nyiɓaande nde ɓe wanni pilasta, waɗi penti be ged. Ged bo mannga on, ko waɗi ɓe watta ged mannga bo, ngam haala nastugo moota ko kuje feere mannga, jey ko ɓuri sembe dammugal peetel jey saare.

Ɓaɓal siga ɗefteji. Ɗefteji ko shafi ɗina, ko kuma ɗefter en vi'a vinɗaɗe, tappaɗe, sigaɗe, ngam himɓe naffira anɗira ɓe maje. Ɓoo anɗini himɓe ɓe majum. Ɓe ɗo sili ko ngalewal ɗo ha ɗow tsari. Je ko to awarini ahosan ngal a hippiti tan ayaha a naffira ma

Koromje katako ɓeɗo fiya ɗum on be katifa, be yadiji, be kare paune bidji, ɓeɗo waɗa be pilo. Ɓeɗo naftira be maaji korowal on ha walugo ko bo paune sudu.

Hoore leso be sera-seraji man, be bo wadrob ɗo dari haa ɓaawo man je dammuɗe nai. Leso ɓe ɗo naftira be maajum on haa walugo, wadrob bo ɓe naftira be majum haa sigugo limseji, be bo akwati haa dou maajum.

Goɗɗo ɗo dari huwowo kugal pop, ɓe ɗo waɗa kugal nyiɓalo suudu man, pop ɓe ɗo waɗa ɗum ha madadi silin, ko ɓe waɗaino nane je ruba, ko je katako, ɓe ɗo waɗa pop ɓe wanna ɗum dizayin boɗɗum, be wanna um hiteji kala kala ha dou man ngam vodina suudu.

Ɓinngel debbo ɗo dari ɓorni limse sarla be riga daneejum. Oɗo moori morɗi cuuɗi-cuuɗi juɗɗi, be gaasa ɓaleha ɗo jimbiti hedi ɓaawo, be hedi yeeso maako.

Saare nyibande je bukkaru be blok lope, ha les hosere maunde nde ɗo yondindiri be kae ɗiɗi fere ha dow mare, nda goɗɗo bo ɗo yurna hedi nder sudu je woni ha les nyibande.

Decoration babal bangal ko taro ko biki fere je himbe moftata, da balbal step bedo veiti carpet green da babal jonde himbe hobbe ko bo’ango be amarya gorko be debbo kovd bo be launuji boddum boddum je haskin ta babal fauna babal.

Ɓiingel ɗebbo ɗo jodi oɗo oburni limse bodde be hijabi gele oɗo moji ha daɗe mako wadi yeri be sarka ha daɗe mako halagaje ha koli mako fu ngam paune on nafu paune kanjum beddun go daraja goddo be bo surugal ɓandu mako.

Ɗo alluha on je anɗin ta himbe ɗodun makaranta. Makaranta bo je hosata bikkon, bikoon peton bikkon piri nosori be bikkon nosori, aji gotta be aji petel. Aji gotal yahugo jego. Bebo jangirɗe islamiya kushafi ɗina. Ha les bo ɓe ɗo vinɗi. Babal ko tawatabe bebo a hebirta avolɗa be mabbe.

Ɓikkoi nai ɓeɗo dari, beɗo borni kodji, be nettayt hadandemaɓɓe, beɗo jala, ɓeɗo vakkindiri, woɓɓe ɓeɗo sawi jungo ha jiba, woɓɓe fere bo sawai jungo ha nder jiba.

Texas babin salon, a luha on je ɓe ɗo taka ha ɓanɗu chago ngam ɓe andina himɓɓe nda iri kuje ko ɓe watta ha shago man, ko kuje on ɓe sorrata, ko kuje on ɓe waɗata, to ɗo bo chago laɓugo on je worɓɓe.

Wandu ɗo dari ɗo jogi leggal, ɓe ɗo wanni ɗum pampas, pampas kuje on jei ko ɓe waɗata ngam atugo chille ko bu'e ha ɓandu ɓikkon.

Man hajawal jimel. jimel kuje on ko shafi aka teknoloji. je ko be yerbinte nelal. Amma a wawan a yarbina goɗɗo ko hatoi o wani. Be nafturgo be ko shafi intarnet. Nelal ɗo wawan waɗa binɗi on, wawan waɗa hoto on, wawan waɗa defte feri on ko ɗumejum on.

Tumatur kuje hako on je ko fuɗata voja ɓe naftira majum ha defugo nyamdu, ko jolof, ko hako fere banni tan ɓeɗo naftira majum bo keccum bo ɗum ɗo mari vitamin ha ɓandu man je kotto a nyami ko be ɗume a nyamirta dum ɓeddinte hundi ha bandu maɗa.

Shago sorrugo kare lantarki, ko chaafi sipika je nanugo sautu be ɓoggi chaaja jee chaajugo waya, be soolaji be rediyo.

Forlowal kuje on je ɓe naftirta be’hitte lantarki ha fornugo kuje jamdi, je woni nder waya ko ha hunde fere je ko shafi waya lantarki.

Shaago sorrugo kare defte, ko kujeji ko shafi makaranta, nda tesbuk ji be defte vindugo, kabon peepa, be efoo peepa, bee konandi bee maajum, ɓeɗo siga irin banni on ngam ko shaafi andal.

Debbo borni limse ndaneje oɗo mori morɗi hore mako, oɗo jimbitika, hedi gefe juɗe nyamo mako, luttuɗum bo odo jimbiti hedi yeso mako, oɗo bamti jogi morɗi ɓe ɗo mora on gam hala paune bandu, ndenbo gam hala ta gaasa dinga sankutuggo, ko ɗo yewa ko ɗo wonna.

Mallumje do ɗari ɗaliben bo ɗo jooɗi ha daw koromji ha yeso. Pulattijomon boo jangina be. Amfanijen gangirɗe kanjon go ɗo andan ko wadata harawiwa mako. Jangan kujeji go ko shafi rawiwa mako. be an jangungo himbe ha yeso.

Limse rooɓe, riiga juuɗɗum, jallabiya , ko gaare, ɓe ɗo ƴoota limse on ngam pawne debbo, ngam suurungal ɓanndu.

Detol, sabulu on je ɓe waɗi ɗum je waɗata lekki nyawuji ko woni a ɓandu laral ɓandu goɗɗo. je ko bo ɓe naftirta ha yiwugo ɗo mari ku je urinta ɓandu, be bo ittugo nyawu ha ɓandu.

Dammugal yonde sare nda fulawaji nda get, nda hite je lantarki, nda bak woya jamɗe je kariya je haɗata goɗɗo nastugo sare mai hedi mahol, bebo lambatu je ndiya salata.

Limse nyoogol nyootaɗum jey rowɓe, ɓe wanni ɗum pawneeji. Ɓe ɓili ɗum haa ɓanndu, jey ko ɓe hollata himɓe sampul limse maɓɓe, jey ko ɓe soorata, ko jey ɓe nyootata caago may.

Pasmatirayis, ɗum marori on jeɓe waɗi musamman ngam himɓe marɓe ciwon suga wato diyabitis. waɗango ɓe nyamduji maɓɓe on fere, be irin sinadariji jeko wallititaɓe hadonyawu koɓe haɓdata beman.

Nɗanɗe ɗeɓɓo, ɓe sarqa ha nɗanɗe muɗum. Sarga kuje on je ɓe naftirta ɓe majum ha faunugo robe, je ɓe haɓɓata ha nɗanɗe. Ngam ɓeɗɗina ɓe voɗugo paune ɓanɗu maɓɓe.

Tattase, be matur, be albasa, be dogo namara. kujeji on je gwari je ko ɓe awata fuɗa, ɓeɗo naftira be majum on hadefugo nyamduji.

Babal jonde je babal nyamgo nyamdu, nda koromje be teburji be pilet ha yeso, kala korowalfu be tishu be cokali nyamgo nyamdu man.

Aluwawal andungo himɓe, ko kuma yeenugo andungo himɓe ofisji feere, ko bo yenugo irin shagoji ko goɗɗo mari be kujeeji ko ɓe sorata shago man be jei ko e vindata be adres maɓbe bei haa tawata ɓe be layi jei ko heɓirtaɓe jei ƴonugo.

Lumo ɓaɓal on je soɗugo ɓe sorrugo, komoijo ɗo wara kasa karemum sorra goɗɗo ɓo wara soɗa non ɗilla.

Mordi gasa, ɓe ɗon mora on ɓawo ɓe sanci ɓe ɗoti. Ɓe ɗo lota gasa bo, gam hala itta dotti kowoni ha nder gasa pat, ɗiggitina gasa be wujinadum yebbam je ko ɗiggitinta, ɗelkitinta, bo wona wala dotti ko nyawo fere ha dow gasa.

Tutah flag ɓe ɗo naftora be majum ha leddi kaza ko wuro kaza ko kungiya kaza ko sare lamu kaza ndaɗum white be red be white

Paune saare je flawa ha nder faryande mun be je be tiggi ha leddi be bo gras cappet je ko ɗo fuɗa, gene on je ha leddi bokko bokko je ko beddinta saare vodugo be Saman.

Ɗoo ɓikkon janngirde on ɓe pat maɓɓe ɓe ɗon nder suudu janngirde. Ɓe ɗo ɓorni limseeji maɓɓe ɓe ɗo heɗita Ko mallumjo maɓɓe yeccata ɓe. Woɓɓe feere rowɓe, woɓɓe feere row, worɓe. Ɓe pat bo ɓe ɗo tiiti ko hoosi ɓe har holli amin ɗoo. Woɓɓe feere ɗo ɓorni linse boɗeejum, woɓɓe feere limse eeh ɓokko-ɓokko, woɓɓe feere ɗo ɓorni hijaabi rewɓe maɓɓe, worɓe maɓɓe bo woɓɓe feere ɗo hifni hifneere woɓɓe feere walaa hifneere.

Himɓɓe fijoɓe bol ɓe ɗo ha nder stadium ɓe ɗo dari be limseji bol maɓɓe be salla ramminga, hitte ɗo huɓbi hasera, ɓe ɗo fija bol on gam mosugo ɓandu waɗa exercise gam heɓa ɓandu heɓa njamu.

Paune sare je mahol beje leddi, paune leddi ɓe ɗo waɗa tais on ngam hala sudu tanka boddum, mahol bo ɓe ɗo takka tais be pinti on ngam hala taapewol nanga ɗum piopi bo ngam hala paune.

Goɗɗo ɗo dari ɗo borni jesi be sarla traksud ha nder sudu je ɓe waɗi dekoretion be fauni ɗum be labuleji boɗɗum boɗdum be koromje royal koromje cede be piloji ha dow koromje man waɗi dekoretin majum ngam faunugo sare.

Debbo ɗo borni limse mako nyotaɗe, o sanci gasa mako ɓe wujinika nyebbam je ɗelkitinta, ɓe safitika, ɓe mori mordi ɗiɗi ɓe wafi ɗum ha caka, je moraka man ɓe hauti ɗum ɓe nyobbi ɓe wadi kujeji je paune ha ɓandu man je rivon je jogata morɗi man.

Ɗefteji je arabia be je boko. Ɗo joɗi ha ɗow tebur ɗer ofis. Ko kampani, ko suɗu jangirɗe wato aji.

Dammugal yonde sare, nastorgal man gal, be bo lawol je kowoni yeeso yonde sare mai.

Kankana taitinga ha dou katako, kankana ɓiɓɓe leɗɗe on je min yarata, kon ɗon mari ɓikkon ha nder makon, ɓe ɗo itta ɓikkoi, fere ɗo nyama be ɓikkon maɓɓe, fere ɗo nyama wala ɓikkon man.

Kare pawne rowɓe, jey yeri, be sarka ,be halagaare, ɓe ɗo naftira be maajum ha fawnugo. Yeri ɓe ɗo waɗa ɗum haa noppi on, sarka ɓe ɗo waɗa ɗum haa ndaande on, halagaare ɓe ɗo waɗu ɗum haa kooli.

Sare nyibinga gidan sama, do be les waɗi nande penti be get, mota ɗo dari ha yonde sare man, nda hite ɗo hubbi nda lambatu je salugo, nda dammuɗe sare man be esi je feunugo sudu, be windoji manga manga.

Pallandi haa nder gene. Pallandi ɗum dabba’on ga Allah taki dowanca haa dow mahi be les geneji. Pallandi ndabba on ga wala vola, ga woka.

Sampul jei morɗi, gaasa on sancaka, bo’itinaka safitinga saiɓe wari ɓe mori, morɗi je mari dizayin fere-fere ɓe wanni ɗum bit hales man, debbo mai ɗojogi kuje maɓɓi yeso mako.

Ɓikkon ɗo dilla ha caka lawol ha nder fattude, nda ci'eji nyiɓinga be dammuɗe hedi yasi mai, nda get dammugal sare, nda lambatu je ndiyam sala ta, nda leggal sola je haskata hite lantarki je naftirta be nange.

Bokitiji be kare irtugo man zakara, be saddere, mop be kujeji je vo’tungu nokkure je lotugo babal, be vo’otungu lambatuji, be vuwugo bola.

Himɓe yaha Tasha pirowal, himɓe on ha les jirgi ɓe ɗo nasta komoi jo ɗo jogi boro muɗum be a kwati mum, ngam waɗugo ja ha ngal jirgi kuje on je ko hoitinta himbe yadu yadu ngal a wadata nyallande a yaha ngal nder sminti hon seɗɗa.

Goddo joɗi ha dow hair, dow hosere, ɗo lara. ka’eji kowani ha les man, be labiji be leɗɗeji ko wani ha sera sera man, nda leddeji ha gefe man nda ka’eji manga manga be petel.

Saare nyibande waɗanande penti be jamdeji protectu je yasi, ha sera man bo nda kolta nda boggi lantarki je nepa do wafi, nder saare man ɗon julurde bebo tanki.

Bengel debbo do jodi be gasawako sanchinga be ta’iti reta be habbeji hobudu be ta’iti je luttima chaka didi gotel do hedi nyamal gotel do hedinaral be rmordigol gotel be wujin din yebbab je idel kimta more.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni limse, o fawni, o diidi lalle, waɗi jawe be halagaaje, be sarqa ha daande maako, o ɗo yaafi gele ha dow hoore maako. Nyootugo limse ɓorna ha ɓandu, ɗo ɓeddina goɗɗo daraja, be bo pawne, be suurungal ɓandu.

Nder mota dachbort maga nda kujeji kunnugo esi be fanca, nda ha ɓe lowata radio caset, nda babal gia je ɓe ɓedugo controling je no yanayi dillugo manga, es bo je feunugo suduman, radio bo je nanugo sautu.

Gasa hore debbo ɓeɗo mori ɗum ɓe wanni ɗum stayle fere fere, ɓeɗo mora gasa on ngam hala ta gasa sankita ko yewa ko doti nasta nder majum, ɓe ɗo wujina ɗum nyebbam je diggitinta balwitina beddebo ɗuɗɗungo gasa.

Debbo ɗo pauni be agogo, be jawe, be bo halagaare. O ɗo jogi pesa haa juuɗe mako. O ɗo ɓorni limse bo juɗɗe

Dammugal yonde sare, nda mahol nyiɓa ɗum juɗɗum be dammugal je nasturgo, be baranda ha sera man, sei nda lawol salugo, nda lambatu ha ndiyam salata be ma ɓokko fuɗi ha toton.

Ɗo ɗum parawal amma gaɗirangal njamdi nastuki sare, ko nastiki sudu, sigirtendu, ko ko nandi be majum.

Shafa, shafa costad corori on je be harnirta gari, dum wanni be sarifidum je nafata goddo habandu, be vitamenji, be portinios, be kujeji duddum ha nder man.

Kofi jock be naftira be majum on hasigugo ndiyam ko je pewdam ko guldam, dam a wadi fu dum jogan dum fewnam pewdum dum beddam wunnugo gulɗum.

Tasaje ɗi ɓe naftirta ha sare, kondo ɓe bo tek awe ha les, tek awe ɓe ɗo naftiri ha sigugo nyamdu, ko kuje yarugo, ko kuje fere je ko ɓe naftiri ta ha kilanta sare, kondo bo ɓe ɗo naftiria be majum ha siwugo kuje je koi wala haje ndiyam ha nder man, to ɓe waɗi ndiyam man simta acca kuje man.

Baatir, kuje jei ɓe naftirta ha hokkugo hiite lantarki, jei ko haskinta himɓe pitirlaji maɓɓe ɗi zamanu, pitirla zamanu ɗo naftira be baatir on ngam.

Himɓeji ɗo mofti ha taruje get tugeɗa. Sauɓiraɓe ɓeɗo ɓorni limseji jompa ɓei kifneje. Goto ɗo waɗi ɗarugal ha gite muɗum. Ɓe ɗo waɗa maftorugal iri bannin on, ngam ɓeɗɗugo zumunci caka maɓɓe.

Leɗɗeji fulawa tigginga nder buhu bakonta ɓe yara ɗum babal ko ɓe aawata ɗum fuɗa vurta mangal, ɓe ɗo waɗa fulawa on ngam hala paune saare ko bo babal kugal ko ofis ko babal fere jei ɓe nyiɓi.

Leeso je Katako fi'inga, be Diresin miro be wadurob. Leso ɓe naftire be majum'on ngam walugo be ngam Paune Sudu. wadurob bo ɓe ɗon Siga limse'on ko Paɗeji ko bel, ko hundeji fere. Diresin miro bo babal'on ko ɓe Sigata kare wujugo, Kare Paune Babal fau babal Paunugo ɗum ɗo mari Darogal je lartugo.

Zaane footo saare koo babala kuugal koo makaranta mannga, nde ɗo tiiti bee glasji haa ɓanndu man bee windooji bee fulaawaaji ha yaasi man intar ndaa interluck boo haa saare man ngam taa babal man dinga irtugo kod wasa.

Goɗɗo ɗo jooɗi haa leddi, ɗo huwa kuugal P.O.P jei sudu paalo, babal ɓe resata tivi. Ɓe ɗo waɗa iri ɗo on ngam ɓe siwta soodugo kataako jei ɓe sigata tivi haa dou man, bo wona sudu ɗo voɗi, ɗo mari daraja.

Tolo-tolo danewa nga ɗo suppa kujeji nga ɗo nyama, tolo-tolo ɗum dabbawa on nga ɓe hirisata ɓe ɗo nyama kusel man ɗum, ɗo waɗa geraɗe bo ɓe ɗo defa geraɗe mum nyama.

Lemu be apple flmum ol ha yarugo ngam beddinago vittavena bandu bedo yara dum bannin olkinga flmjum bo haudugo jus kujeji yarugo je bi wartaka dum je bora je ndiyam diyam.

Womas, womas tasaje on jei ɓe naftirta ha rottugo nyamdu, nyiri be hako, be sigugo ko kusel, ko hunde fere jei wulnata ɗum deidei wakkati jei ko ɓe be mari haje. Ɗum ɗo joga gulɗum bana no ɓe rottiri.

Kare je kugal hitte ko kuma fistugo kujeji lantarki ko woya ko ko nandi be majum, ɗon bo testa je godugo lara to ɗon hitte ha ɓandu babal ɗo joɗi ha nder kofi jug guda ɗiɗi.

Kusel sa’inga ɓe taiti ɗum ɓe wanni ɗum nyebbam be kujeji je ɓeddenta kusel velugo. Ɓe ta’iti tingere bo hado man. kusell ɗo ɓeddina goɗɗo puroti on ha ɓanndudu kujeji je ko ɓeddinta goɗɗoo maunugo.

Bikkon ledde apple, bendinga ɗuɗɗum, do jodi hader containa ko tasau.Be do yara apple on, do beddina goddow sembe i’e bandu.

Eboni black nyebbam on je ko ɓe naftirta ha waɗugo ha laral hondugo, gam diggitina laral bo delkitina ɗum bo wada pawne.

Aji jangungo, nda koromje be alluwa vindugo ɗo takki ha ɓandu mahol ɓaleejum. Ɓe ɗo naftira be alluwa ngam vindungo ɓikkoi kuje jangirde, koromje bo babal joɗugo on jei ko ɓikkon jooɗata, ɓe ɗo mari babal vindugo ha totton.

Kare sipainaji je fistugo mota, ko jamɗe makko makko ko inji ji ɗi naftirte bee Jamndi.

Yeri be sarka kare paune roɓe on je ɓe naftirta to be faunan sarka ɓe ɗo haɓɓa dum ha danɗe on yari bo ɓe ɗo wada kon ha noppi on je paune roɓe.

Gaasa hoore debbo sanci nga ,safitiɗum ɓe looti ,ɓe wuji nyebbam. Nafu lootugo wuja nyebbam ɗo, ngam ɗiggitina gaasa ,ɓalwitina ka bo, bara ndottijije ko wannata gaasa dawamuwa pat.

Goɗɗo on ɗo sala hasera lawol, lawol ngal be umri mo tokkira gol ngal sera mako bo ngal kujeji ba eteɗum ko shafi irin mashin be mota.

Sare nyiɓinga be dammugal heddi yasi be bo dammugal nastugo sare man nda leddi ɗo mofti ha chaka nda lawol salugo bo ha sera man.

Nyebbam wujugo jei ɓandu, be sabulu man, jei ko ɓeddata labungo ɓandu goɗɗo, be laral ɓandu maako, mbaran nyau jei ko woni ha ɓandu laral goɗɗo, ɗiggitina ɗum bo.

Yeri be dankunne kuje, noppi be sarka je ko be watta paune roɓe ɓe wadata ha dande be noppi robe be halagare je ɓe lowata koli ɗebbo ɗo jogi ha juɗe mako.

Gasa hore jeɓe mori ɗum ɓe haɓɓi ɗum be rivon je kolo koloji je pawne roɓe, ɓeɗo mora gasa on ngam ta gasa dinga sanku tuggo ɗo sufa, ko ɗo yewa, ko ɗo vonna, ko dotti dinga nastugo dow mare.

Do lawol hunduko chagoji. Ɗo mari alluhaji andungo himbe indi chagoji man. Himɓe fere bo ɗo do kolta be mashinji be mota ɓe ɗo saala. Woɓɓe bo ɗo nder shagoji maɓɓe ɓe ɗo wada lumo mabbe.

Ngesa mbai leɗɗe on je mbai, nda geroɗe ha nder mai, gene mai ɓo ɗo ummitita ɗum, mbai mai bo ɗo les, nda leddi ha sera man, nda dotti je ko ɓe rufi je bola je taki.

Kwakwa ɗo fuɗa ha leggal je to ɗum ɓe bolti ɗum ɓawo man nder man ɗo mari ndiyam bekkuje diggudum dalnejum je ɓe nyamata ɓe yara, kwakwa do beddina goddu vi tamin on ha ɓandu.

Tuta ɓe vindi be bindi arabiya. Tuta ɓe nafter be majum on ha andungo himɓe ɗo ɗum kungiyawal kaza ko kuma ɗum tsare kaza ko makaranta kaza ko wuro kaza ko let.

Kusel tamsiinga, be kooyi sa’aɗum, ɓe sigi haa dow leppol tiicu, tame tame ɗo jooɗi haa geefe.

Leeso fiyaɗum jey kataako, ɓe wanni ɗum pawne, haa ɓanndu man, ndaa daneejum be diidi diidi. Ɓe ɗo naftira be leeso on, haa babal waalugo siwta be bo pawne suudu.

Dammugal yonde sare, dammugal nastorgal sare maundu je ko kuje no mauniri fu kuje vaugo gal no maw iri fu wawan nasta, bo ɓeɗo naftira be majum ɓe ɗo heɓa ɗum om daga jamdi on be sarri fitta, bo wartira ɗum dammugal mangal banga.

Ɓingel ɗo dari ɗo mukki riga mako ngata, oɗo ɓorni limse, riga nder be je yasi je pewol oɗo paɗi paɗe, o ɗo duwi salla raminga.

Pop je sudu be fanka be hite nepa, pop ɓeɗo waɗa ɗum on ngam faunugo sudu waɗa haske, hite be bo do Ata nange hakkunde kwano wargo sudu Palo.

Mahol nyibaɗum. Je be wanni penti. Be waɗi zane ɗiɗi je kolba be kofi je yargo kuje yargo. Be ɗo waɗa zane iri bannin on gam anɗungo himbe iri ko be woni ha nɗer sare man ko kuma kujeji fere.

Geene fulawa, ɓe ɗo naftira be maajum on to nyiɓi saare ɓe tigga ɗum ha sera sera mahol saare, ngam ɓeddina saare paune be bo vooɗugo.

Dada ɗo vawi ɓingel mako ha ɓawo ɗo jogi goto, ɓeɗo dilla dow lawol sira, oɗo jogi kie ha juɗe mako, oɗo waɗi jawe ha juɗe mako be halagare, oɗo suddi yeso mako be gele o moji ɗum o maɓɓi.

Ɓingel debbo ɗo jooɗi be morɗi ha hoore maako ɗi o haɓɓi ɗi hedi dow o nyobbiɗi o haɓɓi, ɓe ɗo moora on ngam paune, ngam ɓedda vooɗungo hoore, bo wona gaasa sankitai, ka laalaati.

Pewnoowal firiiza on jey ko ɓe naftirta ha fewnugo ndiyam, ko kuje yarugo ko iritoy on, ɓe ɗo bo, ɓe siga kareeji jey ko ɓe yiɗa vonna sanadiiya gulɗum.

"Chivita" ndiyam yarugo on je jus je mari vitamin si ha nder man ɓeɗo naftira be biɓɓe leɗɗe on bana mangoro lemu be apple be ɓiɓɓe leɗɗe fere fere ha hautugo ɗum je ko ɓeddinta goɗɗo vitamin.

Girinton. kuje’on je murugo, je ustata kokuma waɗata lekki ndamba, ko kuma kuje ko jogata dande bi adamajo ko nandi be damba kenan.

Himɓɓe fijoɓe fijirde damɓe, fijirde damɓe kanjum on je durugo hakkunde himɓɓe ɗiɗi ɓe findira, ngam waɗugo intatement, hore maɓbe ko himɓɓe fere, kobo compoition.

Dabbaji na'i ɗo sala dou burti maji, na'i ɓe ɗo naftira be maji on ha hirsugo nyama, ko bo ɓirigo kosam, ko guma nyebbam, nyebbam na'i man, ko bo lareman bo ɓeɗo naftira maji on ha waɗugo limse ko bogiji je belt ko, ko nandi be majum.

Nyebbam wujugo je ɓanɗu be paune, collajin ɓeɗo naftira be majum on ɓe ɗo wuja ha yeso, nyebbam diggu ɗam on, je labbutungo yeso, be ittugo dottiji, kowo ni ha ɓanɗu yeso, be bo barugo putteji ko woni ha yeso.

Ɗoo kanjum wooni bombon maanga. Bombon ɗum kuuje'on je koɓe ƴakkata, ɗube umuurata. Kuujeji belɗum je ko marii ndakam fere- fere. Ɗo mari ndakam lammuuɗum fere ɗo maari ndakam je kobo lammaka. Ɓeɗo ƴakkaɗum'on ngam velna huunduko.

Taasaaje nyamdu, kuula manga be takaire mun, be tire, be kofiji, be bo rottirgel hulkuwal je esugo nyamdu. Ɓe ɗo naftirta be maajum on ha kilantaji saare, kofi je yarugo ndiyam on, taasaaje bo je sigugo nyamdu on.

Lumo cera lawon nda dankiji fere fere ha ɗo ɓeɗo sora lemu, haɗo ɓeɗo sora kankana, ɓe dukuje ha yesso ɓeɗo sora kwakwa ha yesso ɓeɗo sora dankali turawa, ha yesso ɓeɗo sora doya, ha yesso ɓeɗo sora kaya miya woɓɓe fere ɗo dilla ɗou keke, woɓɓe fere ɗo dilla nder mota.

Gaasa hoore, binngel debbo o jooɗi haa sera babal Geene fulaawa, Gaasa on canciinga, safitiinga, ɓe mooɓi ɗum ɓe haɓɓi, ɓe looti ɗum bee nyebbam jey ko ɗiggitinta, ɓalwitina Gaasa, boo ɓeddina Gaasa njamu ɓe ɗo mooɓa Gaasa banni ɗo ngam haala taa Gasa sankita koo yewa,

Himɓe tati ɗo dari, ɓeɗo borni limse, ɗiɗo lowi juɗe haa der jiba ɓe pat ɓeɗo bor ifni ufunere goto jogi woya mako ha juɗe, bornugo anfani majum kanjum on surugal bandu bebo daraja.

Extenshon waya ko round soket kuje on je lantarki je hite nepa ko jenareto ko sola je be naftirta isugo ɓoggol chaza ko boggol tivi ko boggol aion.

Nyebbe ɗo sawi ha nder lare maji ɓoltaka bo yoraka keccum on nda pindi majum hasera nda no ɗum layiri ɓe itti ɗum babal fere ɗo mari pindi majum babal fere wala pindi majum nyebbe mai bo ɗi ɗon der sawo majum.

Amm lawol je ko kujeji himbe, be kuje va’etee tokkata sala. Kanjon be vi’a koltaa. Leddi on be vo’itini, be seki, be wanni himbe labbi bo tokkata. na na seto be dingi nastugo bo gaste ba.

Deftere vindande tappane nde be wanni inde asmaul layi husna indeji Allah. Marnde daraja ɓeɗo vinda hundeji defte banni on be tappa ngam andingo himɓe andal fere ngal ɓe anda ko bo yottina dum ha himbe be dayidum ɓe ɓe wala ɗum.

Ɓikkon, ɓeɗo ɓorni limse janngirde maɓɓe, ɓe ɗo dilla janngirde. Gooto ɗo vaawi ɓinngel peetel haa ɓaawa mum. Ganngirde kanujum on goɗɗo yaha babal e tefa anndal ko ngal o annda ko jey diina maako, koobo jey raayuwa maako jey duuniyaaru.

Gasa hore je ɓe sanci, ɓe safiti, ɓe mori ɗum morɗi boɗɗi je mari dezain je fere-fere, ɓe ɗon mora gasa bannin on ngam hala paune, bebo ngam ta dotti dinga nastugo hore man wonna gasa mai ɗo nyakkidiri ko ɗo yewa.

Kosam bee madara jey pik nda yogot man je ɓe waɗi ɗum haa nder ndiyam-ndiyam haa nder goora bee jey kuroori-kuroori man pik ɗum ɗo mari kuujeeji ɗuɗɗum ko shafi calcium, sodium, vitamin bee minerals pat jey kuujeeji on ɓeddinta goɗɗo njamu haa ɓanndu

Waldrop babal on je ko be cigata limseji ko padeji ,ko kujeji fere peton ko shafi iri belt be kuje jije ko mari mohimmanci bote e do wada dum be paune on gam bedda faunugo sudu be darugal cakaman bo darugal je lartugo.

Dammugal yonde chago je saudat nur, cago nyogol on be kare nyoli, ko chapi garaji, batal, be landin ji ɗum ɗo takkini ɗum bana, je ko andinta himɓɓe nda chago nygol be kare nyogol.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni limse, yaadi atampa, ɓe ɗo wanni ɗum paune. Ɓe ɗo nyota limse on ngam faunugo, be bo ngam surugo ɓandu.

Sare nyiɓande nde ɓe wanni get manga be petel ɓe fauni nde ɓe tayis ha ɓandu mahol mai ɓe waɗi daɓe ha dammugal Get mai bo, nda leɗɗe flawaji je ɓeddinta sare mai voɗugo Get ɓe ɗo waɗa manga on ngam hala nastugo mota ko kuje fere manga.

Frich pewnuwal. Frich kuje on je ɓe naftirta be majum ngam feunugo ndiyam, ko kujeji yarugo, ko sigugo nyamdu ngam ta vonna, ko kujeji je koɓe mari haje peudum.

Rowun Soket, kujeji hite lantarki'on je Naftirta be Sola ko Nepa ko Janareto.ɓe ɗo ɗisa ɓoggi Chaja waya ko bo ɓoggi Tv,ko ayon ha ɓandu man je ko Takkata hakkunde Mahol be bo Kuje ko a aftirta man.

Sare nyiɓiinga gidan sama hawa nai, je ɓe timmitinai kugal man. Jamɗeeji ɗo fiyi be katako eya dou man jei ko ɓe naftiri haa babal nyiɓugo man. Ɓe ɗon nyiɓa sare banni on ngam ustugo babal nyaamugo ba ha leddi sai ɓe ɓila sudu dou sudu, be bo ngam hala paune.

Ɓingel debo ɗo jogi waya ɗo vakki boro ɗo habbi gele ha dande mun, ɗo borni lemse kala kampala bodejum, ɗo wadi sarga bo ha dande mako ɓo ɗo didi lalle bo ha juɗe mako pat kuje je o borni ɗo ngam paune on.

Raund soket, ɓe ɗo naftira be majum on ha ɓattingo hite daga ɓandu mahol warugo ko ha babal ko ɓe mari haje majum, ɓe ɗo ɗisa kuje ɓoggi caji, ko bo je tv, ko fanka, ko hunde.

Deftere vindande wallafande ,inde mare ynamdeji be jawabu maje guda dari biyar 25 der dina islama.

Ɗo kujeji zaman on, jei ɓe naftirta be maajun ha jiɓugo leddi, jei ko nane be juuɗe ɓe nyiɓirta jotta ɓe waddini himɓe ɓe hoitan himɓe kangal jiiɓata be hoore mangal na sei to lowi baano ko saddere ɓe ɗon jiiɓira ba.

Sera mahol, ɓe ɗo wasta ɗum be saddere, saddere ɓe ɗo naftira be majum on ha irtugo leddi, ko bo soppugo leggal, ko soppugo leddi ngam wasa ɗum to mari haaje maajum.

Deftere vindande fiyande de bewanni di inde di islamic state ande challeng ofhc tat be do vinda deftere bannin on gam andungo himbe andal ferengal be andano be bo lata ko damu windinde man waladon on deftere man don andal man boden majjati.

Gertugal ɗo wanca ha caka sare, nda geneji ha babal man, nda katako ɗo wali, nda hayre fere bo gertugal mai ɗo kombi mai. Gertugal danewal hore magal ɗo mari hunde boɗejum . Gertugal ɗum dabbawa on nga ɓe hirsata ɓeɗo defa nyama kusel man ɗo ɓeddina goɗɗo nyibbugo ɓandu goɗɗo be maunugo.

Nyamdu defaɗum, nyamdu marori be tingere, be kusel cha’aɗum, haukinga definga haa nder taso. Yiga nyamugo kucel ɗo ɓeddina goɗɗo njamu haa ɓandu, ɗo ɓeddina ɗum maunugo, bebo nanugo belɗum.

Tasaje ji nyamugo, be kofiji yarugo, be laɓiji, be cokaliji e joɗi hadow kondomaji ha babal ɓe sigataɗi je jamano, nda tirebo ɗo ɓari haababal sigugo tire.

Fulaawa ɓeɗo awa fulawa on ha nder saare ko babal kugal kobabal fere ha sera mahol ɓe dinga diwugo ɗum ngam ɗum dinga maunugo ɗo hokka kala boɗɗum ha nder sare ɓedda dda paunde sare.

Korwal fi’aɗum je katako, be filoji ha dau man, be paune ha ɓandu man. Ɓe ɗo naftire be korwal on ha babal joɗugo, ko walugo hander sudu, sare, palo, ko ofis.

Lesso, hore lesso, be bo akwaki limse wato waderop ɓeɗo naftira be majum on je walugo, be bo je sigugo limse be paɗeji be ko nandi be maji, ko chafi ɓornal be bo babal walugo.

Kareeji lantarki jey pitilla ,be bo kare soola panel jey waɗata caji cajata pitilla may ko fanka jey cajigo ko waya, ko nanndi maajum.

Undugal ɓeɗo naftira ɓe majum on ha unugo, ha nɗ er unordu ɓeɗo una kujeji ko shafi je ki lanta ko iri citta, iri hako lekki, ko hunde fere.

Sare nyiɓinga, ɓe wanni ɗum paune je penti dou be les. Ɓe waɗi dammuɗe, ɓe waɗi flo leddi man. Flo leddi ko waɗi ɓe waɗata, ngam hala ta leddi dinga irtugo ha sare man, jarendi ɗo nasta cuuɗi. Be bo ndiyam ta dinga darugo.

Chaka lawol nder fattude, nda lambatu ha sera man nda sare bo be Dammugal, Dammugal man ɗo mabɓiti. Dule man bo ɗo Nargini be boggi Nepa ɗiɗi ɗo wafi chaka mai.

Jude debbo ɗo jogi takaire roba yel, je ko be lowata kujeji fere-fere je nafturgo haa saare, ko shaafi irin manda, ko citta, ko nyebbam, nyebbam ko kuma sabulu yiwugo.

Set je chokali manga be petel. Be labi be chokkali fok. Je mari yiene. cokkali be naftira majo mon ha nyamurgo nyamɗu. labi benaftira be majom on ha he’ugo ko ta’ugo ko hirsugo. Fok bo be naftira be majo on ha tufugo ko kusel, ko kuje nyamɗu satinga je ko be nyoata be hokka.

Shago sorrugo padeji robe. Be boroji mabbe. Ɗadi ha ɗow ɗiɗo bili. woɗi je ɗo joɗi ha les leseji man. Ɗow be les. Bebo esi ha sera man.

Kondon, ayaba, ayaba ɓiɓɓe leɗɗe on je ko ɓe naftirta be majum ha nyamugo, beddina goɗɗo vitamin ha ɓandu bo ayaba ɓeɗo naftira ɓe majum on hawadugo jus kuje yarugo je ko ɓe naftirta je ndiyam ndiyam.

Riga jei atampa, ɓe nyooti ngam haala paune be bo surugal ɓandu debbo, wanni ɗum pauneji ha ɓandu man jei yadiiji fere-fere.

Vamde, ɓe ɗo ramdi nde ka’eji ha nder boro ka nga hosirta kare. Vamde ɗum ndabbawa on nga ɓe rimɗata, ɗum ɓe hosinta himɓe kareji tedduɗi jei waɗugo jahangal, ko yahugo babal fere.

Ɓingel, juɗe ɓingel ha dou ledda. Ledda ɗo sawi mbai ɓoltaɗum defaɗum. Mbai nyamdu on ko ɓe awata to bendi himɓe nyama. Defaɗum ɓeɗo nyama ɗum be bakuru, ɓeɗo nyama ɗum bo be jolof mun, ko hunde fere ko ɓe defirta ɗum.

Leso jamdi je markatifa je hosugo nyawɗo hadow man ɓeɗo yerba nyauɗo hadow man, ɗon ɓoggi habɓugo ta nyaudo teta.

Shago A B S electrical tech, je kare hite ,bebo bedo wada service, je yahugo huwina goddo ha sare todo mari damuwa hite lantarki ,bedo wada alluha iri do on ,gam andungo himbe iri kujeji ko be watta ha shago gan bebo da shago man ha woni be adires mabbe.

Dammugal Sare nastorgal Sare lamu fere. nda ɓe waɗi gidan Sama ɓe waɗi tuta fulak Mabbe je andinta inde Sare lamu man.be bo tambari fere hatimi je Agogo ha ɓandu man, nda himɓe ɗo dilla ha yasi Sare man.

Pop be hiite jei nder suudu, pop ɓe ɗo waɗa ɗum ha madadi silin, be siminti be waɗata ɗum on ngam aata nange jei woni dou kwaano ɗo maɓɓa hakkunde kwaano be nder sudu ngam ɓedda fewnugo suudu bo ɓedda voɗungo.

Bibbe ledde mangoru dum leggal je fudata finna rima bikkon dum be nyamata, maru dendam beldum dendum do vallita ha jamu bandu biadama.

Ajii suɗu jangirɗe je be ekkitinta bekko jangirɗe. Bikmon ɗo jooɗi ha koromje. Nda bulakbooɗ mabbe Alluha jangingomabbe. Be ɗo joɗɗo dau koromje be ɗo heɗita mallumjo ko janginta be. Nafu Alluha do kan jon babal ko mallumje vinɗata.

Ketel enɗo naftira be majum on be hiite lantarki, je dollugo ndiyam fewdam wulla, ɗum ɗo huwa be hiite janareto ko nepa ko sola.

Deftere jariida, jarida ɗum bindi on ɗi ɓe waɗata ɗum mari hootoji, je hokkugo habaruji ko fe’ata nder leddi ko wuro. Ɓe ɗo vinda on labareji fere-fere ko fe’’i ha babalji fere-fere ɓe andina himɓe.

Babal fijirde bol sitediyum nda ɗum tarnaɗum be jamɗe dow man bo ɓe ɗo waɗi raga, gam ta dotti dinga nastugo babal man ɓe ɗo veiti rod carpet.

Jarka ɓe naftira bee maajum on haa waɗugo ndiyam darna, amma asali ko ɓe waɗirta ɗum jey sigugo nyebbam on koo boo manja. To ɓe ɓiɗɗi nyebbam koo manja, ɓe ɗo wayla haa nder maajum koo boo ndiyam ko jumri ko kosam.

Himbe tati, ɗo dari ɗo ɓe ɗo ɓorni joom paji, ɓe kifneje, mo wani chaka ɗo waɗi darugal ɓe ɗo dari haa sera leɗɗe.

Yeri, be sarka, be ɗan kunne, be jawe, karejii on jei ko ɓe naftirta ha paune robe. Yeri ɓeɗo waɗa ha noppi on. Sarka bo ɓe ɗo waɗa ha dande on. Jawe bo ɓe ɗo waɗa ha juɗe on. Halagare bo ɓe ɗo waɗa ha koli fu ngam paune.

Kosam ko en vi'ata madara ha nder jok ɓeɗo siwa ha nder kofiji ɓe wanni ɗum kankara fewinga je feunata ɗum ngam madara ɗo beddi na goɗɗo.

Cheltos lekki on je kowoweji be chufi, ɗo mbara chuffi ko kowowe ha nokkure, ɓe ɗo wuja ɗum ɓeɗo bo fufa ɗum ha nder sudu.

Lekki gargajiya je ɓe sorata ha islamic kemis, antibiotic on je ɓe hautata be ɗaɗiji be leɗɗeji fere, ɗo je lekki zazzaɓi on, be tifod, be malaria, be nawol jokke.

Alluwa sinbod. Sain bod, njamdi on jei ɓe fiyata, ɓe vindina ɗum bindi. Bindi mai bo kanjum on ngam andungo himɓe, talla on ɓe ɗo waɗa, ko ɓe ɗo waɗa advataizin kompani maɓɓe, ko makaranta maɓɓe, ko shaago maɓɓe ɓe vinda address maɓɓe, be irin savisis ko ɓe waɗata ha nder totton, be fon nomba.

Debbo ɗo ɓorni limse didi didi odo fauni odo waɗi epis ha noppi mako, gasa mako sanchinga laɓinga ɓe usti ɗum ɓe wanni ɗum labol fere be wujin ka nyebbam je ko ɗiggitinta gasa ɓalwitina ka bo itta dottiko nder maka.

Fandu buuta jei dullugo ndiyam, jei naftirta be hiite lantarki ko nepa ko janareto ko bo soola, ɓe ɗo naftira be maajun ngam hoitungo nafturgo be leɗɗe ko kaatane.

Suudu nyibande, ɓe wanni ɗum leeso, be durowa, leeso be katifa, ɓe ɗo naftira be majum on haa walugo be bo haa beddugo paune nder suudu.

Ɓingel debbo ɗo jooɗi haa dou korwal, oɗo jogi waya, o ɗo fauni be limse atampa mako, skirt be riga. O ɗo suddi gele. Ɓornugo limse ɗo ɓeddina goɗɗo daraja be bo surungal ɓandu maako.

Ɗeɓɓo, Ɗo Ɗari Ɓo'oɗo Ɓorni Lumse Sarla Ɗanejum, Ɓe Riga Oɗo Waɗi Sumɗare Ha Hunɗuko mako. Maɓɓe O'ɗo Ɓiɗɗata Waya Ɗa Paune Je Laɓuleji Ɗecoration Ha Ɓawo Mako Ɓe Ɗo Fauni Ɗum.

Spina jamɗe on je ɓe naftirta ha fistugo kujeji ko ɓe haɓɓi ha ɓandu mashin, ko mota, ko kuje ko nandi be iri majum je jamɗeji.

Geene, "green" ɓokko-ɓokko ɗo mofti dari ha sera, jey "filaawa on, jey fawnugo saare. ɗo ɓeddina saare voɗugo, bee kiima, bee daraja

Ɗeftere vindanɗe, fiyanɗe, ɗe ɓe wani inɗe, ɗi apuroac op ɗe muslim. Ɗeftere on je ko shafi kujeje ɗiina. Ɗabi’a, rehugo jamirawo, ɓe ɓo ko shafi kuje islama ni ha nɗer man. Ɓeɗo vinɗa ɗefter banni on, ngam hala jangugo himɓe anɗalgal ɓe anɗa.

Kare kuugal, pulaaya bee bo sita jey fistugo, pulaaya ɓe naftira maajum haa seekugugo kuje ko kuma ha ta'ugo kuje koo kuma haa nyo''ugo kuje.

Katako je ɓe fi'i, je waɗugo korwal korwal ɓeɗo naftira be majum on ha joɗugo bebo ngam pone sudu, ko babal kugal ko babal ɓe sigataɗum.

Leso katako fiinga wadina ɗum paune be waɗi ciko je ko be bilata katifa dow man, bo ha caka man ɗo veiti ɓe ɗo neftere be leso on ngam walugo, ɓe bo ngam paune saare ko suudu.

Debbo ɗo ɓorni limse yadi material nyootinga je ɓe waɗi gare. Ɓeɗo nyoota limse banin on ngam surugo ɓandu bebo ngam paune.

Limse nyotade gare rewbe , be bo siket mudum ,bedo wanni dum pauneji fere-fere habandu man, je hosata hakkilo. Amfani nyogol kanju on goddo heba surira bandu mudum ,bo voda.

Solatep, gam leda on je be naftirta ha takkugo kuje bana ko cede ko hunde fere derewol je seki, balejum ɗo bo ɓe naftira ha takkugo lalle, ɓe ɗo ta’a be vurtina sheb didi fere je style boɗɗum je pawne roɓe.

Jarka nyebbam, jarka ɓe ɗo naftira ɓe majum on ha waɗugo nyebbam jei ɓe ɓiɗɗi jei... ko jei biriji ko jei ɓiɓɓe leɗɗe fere ni. Ɓe ɗo naftira ɓe majum bo ha waɗugo ndiyam, ko kosam ko hunde fere.

Alluha andingo himɓe ɗo ɗum al-fijir College of Education. Nukkure jangirɗe on je NCE. Nda telephone number waya maɓɓe kanji ɗiɗi, nda bo arrow ɗo sappi lawol ngal atokkata yarama ɗa babal makarantawal mai.

Bokiti je ɓe wani ɗum hore ndiyam ɓe ɗo rufa ndiyam , ɓe ɗo wayla ndiyam ha nder toton on, ɓe wanni ɗum babal maɓɓutu go je to goɗɗo lotata juɗe mu ɗum to nastan babal fere, ko to nasti huwi kugal fere vurti, lotta juɗe mum be sabulu be ndiyam man.

Kuje takku go dalma je gera go shafi kuje ji lantarki ko ayon, ko waya, ko ketil ko hunde fere je zamanu irin ɗo naftira be hite je lantarki kan juma kojei nepa ko janareto ko sola.

Ka’e, blog je interlog, bedo jeri dum, kolo, kolo bedo wanni dum pawne styl fere fere, blok je interlog, bedo wari dum guybe siminti on bedo fi’a ha chaka sare kobobal fere je ko be dali dinga irtugo do wasa do vonna sare man ko bo ndiyam do vonna sare man

Sare nyibande be do tarni babal flawaji da flawa mai layi nai tati green on gotel mai bo daneji mon do hauti be green be do wada flawa on gam vo’ungo sare bona do voɗi.

Rowɓe ɗiɗo ɗo ndilla dow laawol, ɓe ɗo haddi gude, be jogi borooji maɓɓe ɓe pat maɓɓe. Wola mo haɓɓi ɗankooli, ɓe ɗo dilla sera laawol. Gooto ɗo ɓorni riga baleejum be gudel ,gooto borni limse daneeje marɗe toɓɓe toɓɓe baleejum.

Deftere vindande nde ɓe tappi ɓe waɗi Pirintin. Deftere ɓe naftira'on ngam Jangungo himɓe andal Fere ngal ɓe anda. Ko bo ɓe Siga ngam hala himɓe yeso waran Naftere be majum njanga heɓa andal man. Koda mo Vindi nde wala ɗon.

Gertoɗe ɗiɗi danewal be ɓalejum be bo ɓalejum ɓe kofi. Gertoɗe ɗum dabbawa on je ɓe hirsata, ɓe nyama kusel majum kusel bo ɗo ɓeddina goɗɗo protin on ha ɓandu.

Riiga ɗo haɓɓi haa ɓanndu hannga ,be sarla haa sera may ɓaleejum be ooldiji daneejum, haa sera sera may ɓe ɗo siji ɗum haa dow borgo ɗigginga danejum.

Kare heɗutuggo sautu jei naftirta be hite lantarki, be bo hoosowal wolde jei memori ɓe ɗisata nder man.

Debbo ɗo jooɗi, ɗo fauni, ɗo wadi nyebbam jambaki hahundukomako, nda gaasa mako sancinga, safitinga, ɓe wanni ɗum kala fere ngam paune, bo ɓe wuujin ɗum nyebbam je delkitinta, diggitina, bo vooɗina gaasa man, bara dotti kowoni ha hore.

Bama Maiones Ɓedou Naftira be majum on ha Nyamugo Salat, Ko Marori, Je Jolof ko Couscous Ko Nyamduji Jamanu.

Bindirgol je windugo, ko haa deftere ko haa ɓandu alluha. Ɓe ɗo naftira be bindirgol on haa babal andal ko shaafi kala ko goɗɗo windata pat.

Ɓingel ɓeɗo mori ɗum ha gaasa ɓeɗo jimpiti hedi yeso fere bo hedi ɓawo mako ɓe waɗi sitayel. Ɓeɗo mora on ngam ta gaasa dinga sankutugo ko dinga yewugo ɓe wuja na ɗum nyebbam jei ɗiggititta ɓalwitinta ɓedda vodugo gaasa.

Tuta maajum on, haa andunngo himɓe ɗo leddi kaza. Ko kuma sendinirgo hakkunde dungiya kaza ko kungiya kaza. Ko hukuma jey gomnati ko jey na jey gomnati, ko hukuma ko cafi ko iri jey njamu ɓanndu. Ko ɗume ɗo mari tutawal maagal ngal ɓe andiri ɗum.

Sarqa daande be yeri noppi ɗo vindi inde Halima je paune roɓe. Ɓeɗo waɗa sarqa on ha daande, yeri bo ɓeɗo waɗa ɗum ha noppi on ngam paune maɓɓe.

Leɗɗeji fulawa je ɓe wannata sare. Ɓeɗo naftira be leɗɗe fulawa on ngam faunugo sare, ko babal, ko ofice, ko ko nandi be majum. Nda ɗiɗo ɗo tiggi ha nder leddaji, bohuji, je choggu.

Injiwal ta’ugo katako, katako bo ɓe ɗo heba ɗum daga leɗɗe nder ladde ɓe yahata ɓe ta’a leɗɗe mai be itta bafe man ɓe maɓɓita nder leɗɗe mai ɓe heɓa katakoji, je ko ɓe rufata sudu, ko ɓe maɓɓirta, watta maɓɓode dammudeji fere be cuɗi fere.

Ɗo gasa lashi dabbawal fere je yonata ɗawisu dabbawa on gal mari launwal fere-fere je hosata kilo ɓoɗdum je ɓe faunirta kujeji be lashi mai.

Ɓiɓbo ɓikkon leɗɗe nda lemu be ayaba, be goyva, be kankana, be goruva, be strawbery pat kujeji ɓikoi leɗɗe on be lemu sami be lemum zaki.

Nyebbam wujugo je kokobota ɓe ɗo wuja kokobota on ha juɗe be caka koli bebo ha bandu gam ɗiggitina bɓandu acca sekugo bo voda.

Ɓinngel debbo ɓorni limse daneejum, bee toɓɓe-toɓɓe, oɗo sanci gaasa maako, lootiiga, wujinaaɗum nyebbam ko ɗiggiɗinta gaasa. Bee bo waɗa ɗum haska, sai o mooɓi hedi ɓaawo, o haɓɓi bee ribon.

Debbo ɗo dari ɗo ɓorni limse abaya ɓalejum ɗo mari paune na ura danejum ɓe mili kolo oɗo moji gele ɓalejum ngam paune.

Sare nyiɓinga be kwano be penti be gilasji windo be dammugal, nda interloks, kowaɗi ɓe watta interloks ngam hala ta sare dinga irtugo leddi, ko jarendi dinga nastugo nder sare man.

Fayaande sa'ugo ko tamsugo. Ɓe naftira be fayande ɗo on ha sa'ugo ko tamsugo bana ƙoi, ko kusel, ko panke, ko konandi be mai.

Himɓɓe siyasa ɗiɗi hofnira goto ɗo ɓorni limse ɓaleje be hfinere ɓalejum, goto ɗo ɓorni limse daneje vakude danejum, be daroɗɗe ha gitte mako, mo ɓorni limse ɓaleje hako on vice preside mataimake shugaban kasa kenan kashi chatima.

Nyebbam wujugo haa ɓandu je ko ɓe naftirta ngam diggitina ɓandu, laɓɓina ɓandu, itta dottijigo haa ɓandu, mbara bakteriyas ko woni haa ɓandu ngam ɓeddugo paune ɓandu.

Leppol tichu ha nder supermarket chago sho sorugo kareji. Ɓe naftira be leppol ticchu on ha wostugo ndamba, ko gulɗum, ko kuma dotti feere ha ɓandu, ko kuma ɓe naftira be majum on ha mumturgo.

Goɗɗo ɗo dari ɗo ɓorni limse jompa didi didi ha dammugal shaago, ɓe ɗo ɓorni limse on ngam suurugo ɓandu be bo ngam paune.

Tuta flag on jei ko be naftirta be majum haa andungo himɓe ɗo ɗum sare kaza, ko kuma makaranta kaza, ko asibiti, ko wuro, ko leddi, ko babal sare lamu, ko kungiya.

Korwal ɗum Kunde'on jei ɓe Naftirta Joɗugo, ɗo Sigaɗum ha nder Suudu, ko Babal Lumo ko Ofis ko konandi be Majum.

Lambatu je ndiyam tokkata sala ɓe wadɗi kesum hasira lawol kolta der chaka fattude nda gaddaji babal ƴabutuggo je ɓe kosɗe, ɓeɗo waɗɗɗum ongam hala himɓɓe heba ha tokkirta sala ɗobo be ndiyam heɓa ha tokkirta sala gam ta wanna himbe barna.

Nyamdu on ɓe defi ɓe wanni ɗum kala kujeji ko mare haje pat, diga tingere, nyebbam, magi, ɓe ko handi fu, ɓe manda. Ndaa ɗum haa nder tasau ɓe bo chokali je nyamugo.

Dukkuje ɓendinga, setinga, ɓe taiti, be itti ɓikkon derman. Dukkuje ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on jei ko ɓeddinta goɗɗo njamu haa ɓandu, be Vitamin.

Rooba bel, ɓe ɗo waɗa ɗum on haa ɓanndu Maashin, koo Moota, koo iInji, kuuje jey ko ɓe naftira bee maajum ngam haala jogugo hakkunde kuujeeji feere ɗiɗi dinnga yirlugo ɗum bo, kontiiniyosli taa dara dinnga yirlugo.

Kuula mannga ɗo jooɗi be maɓɓoode mum, ɗo maɓɓi be juuɗe babal jogugo. Kuula ɓe ɗo naftira be maajum on, haa sigugo nyamdu, ko hunde feere to pewɗum ma, ɓe ɗo siga ɗum ngam ɓedda fewnugo, to gulɗum ma, ɓe ɗo siga on ngam ɓedda wurnugo nyamdu man. Ko ko ɓe sigi a nder man, ko gaari, ko ko nandi may.

Lesso katako, be wadrop, be drowa, be drasmiro, wadrop ɓeɗo naftra be majum on ha sigugo limiseji ha nder man, be ɗobila akwati bo ha daw man lesso ɓe ɗo naftira ɓeman tra majumon ngam walugo kobe ngam paune sudu drowa ɓeɗo naftra be majum on ngam sigugo kujeji ha nder man drain miro babal ɓe sigata kujeji paune on ɗum ɗon mari darogal.

Yeri be sarka, be halagaare, be kuje juuɗe. Ɓe ɗo naftira ɓe maajum on haa paune roɓe. Ɓe ɗo waɗa ɗum be dalma, ko bo 'azurfa', ko bo gol. Ngam faunugo.

Mashin. Goɗɗo ɗo dow mashin ɗo dari ha sera babal ɓe sorata nyebbam. Mashin kuje on je ko ɓe naftirta be nyebbam petur ɓe va'a nga, nga mari inji dillata be hore mun je ko wannata goɗɗo yadu, je ko saɗinta goɗɗo nder wakkati seɗɗa ɓuri no o yahirta be kosɗe.

Deftere vindaande tappaande no ɓe wadi inde macro ikonomik tiyoori. Ɓe ɗo vinda deftere bannin on, gam haala andingo himɓe andal feere ngal be anda, se bo hala sigugo kooda himɓe vindi mai wala don ɓe tokkata daga baawo wara tawan defte man naftira be maare

Jirgin kasa jirgin kasa kuje on je hosata pasinja himbe wadobe jahangal, doggowal ha sera Kangal na dow kolta ngal dillata ba ngam hoitungo yadu himɓey wona yaduman bo yaha belau a yahan ha amari haje nder wakkati.

Goɗɗo ɗo dari, ɗo borni riga oɗo duhi sarla reta sarla ramminga, oɗo waɗi hanban ha juuɗe maako jawee, oɗo paɗi paɗe o dari ha sera laawol, limse maako ɗo vindi bindi naik, kolel maako gootel bo ɗo mari halagare.

Kareju goɓe naftirta havindugo nda defte nda caboodpepa nda pensil be biro be labi’al makachi nda calkuleto nda pin je jogugo kwali caboodpepa ha bandu drowinbot nda chappina je settugo pensil nda pin.

Tuta boɗeejum, be zane haa chaka man je yelo. Ɓe ɗo naftira be tuta ngam andungo himɓe ɗo ɗum kampaniwal kaza, ko kuma wuro kaza, ko leddi kaza ko saare laamu fere, ko bo paati jam je siyasa. Kala pat fu ɗo mari flak muɗum ngam sendindirigo chaka maɓɓe.

Restoran sare nyamdu on je ko nyiɓata ɓe Fauna ɗum ɓe waɗata koromje be babal sigugo nyamdu tebur be kishin babal ɗefugo ɓe ɗefa nyamduji je gargajiya ko je jamanu je ɓe sorata goddo wara nyaama ha totton ɗilla to bo mari haje ho todukko ɓe wawan ɓe wanna mo pakej ohotida.

Dammugal saare, nastugo saare ɗo maɓɓi bee kwaado, nda Pipji ɗo vurti diga nder saare man ɗo haa nder lambatu, paip ɗo ɓe ɗo waɗa on ngam haala vurtunngo kala dotti ndiyam koo haa ndiyam darata haa nder saare may fuu, ɓe wanni ɗum laawol no wurta wara nastan nder lambatu, ngam taa vonna nder saare man.

Debbo ɗo joɗi ha dou korwal, o ɗo mori gasa mako, o wanni ka kolo fere ha ɓandu man ngam ɓeddina gasa mai voɗugo. O ɗo moɓi ka hedi ɓaawo, ka ɗo jimbiti, o wujini ka nyeban bo jei ɗelkitinta bo ɓeddinta gasa sembe be ɓalwugo.

Wata pomp, koyel pomp. Ɓe ɗo naftira be majum be hite lantarki, ko janareto, ko nepa, ko sola, je dasata ndiyam diga leddi warugo haa nder londe tanki, hebbina ɗum jei ɓe naftirta ko haa saare ko babal kuugal, ko hunde fere.

Geene paune saare ɓe ɗo aawaɗi on ha sera mahi be bo dammugal yonde saare be chaka sare ngam faunugo sare, ɓe ɗo yona ɗum fulawa jei vo’ungo saare.

Jereji grascappet be leɗɗeji flawer peton peton be manga manga green, ɓebo je kala boɗejum boɗejum hander sare nyiɓande be yonde sare.

Sita je fistugo notin ha bandu jamdi, ko pulaya ɓe ɗo naftira be majum haɓiɗɗugo ko ta’ugo e riya hite. Zarto ɓe ɗo naftira be majum on ha ta’ugo katako ko jamdi. Opuna ɓe ɗo naftira be majum ha mabbutuggo maɓɓode kon kolati.

Fanka nder sudu be bo pop, pop ɓe ɗo waɗa ɗum on be siminti ha madadi silim ko ɓe waɗata nane, sai ɓe wana ɗum siminti ma ɓe nyiɓa ɓe wanna ɗum hiteji je lantarki ngam voɗi na sudu.

Chago sorrugo lekkiji je asbiti, nda lekkiji ɗo sili ha dou carboot, nda hivnere jaumo shago man ha lles, nda computa ko ɓe naftirta be majum ha babal yoɓugo chede ha waɗugo recodin.

Chi’eji on je mari tarihi, nda hosere ɗotarni fattudeji wuro mai, ɓe leɗɗeji hasera sera man.

Moftorde ɓikkon jangirde ha babal nyamugo nyamdu. nda ɓe ɓe fu ɓeɗo joɗi worɓe be roɓe nda mallumjo maɓɓe bo ɗo dari ha sera debbo. Ɓeɗo nyaman be ndiyamji yarugo maɓɓe ha dou tebul dainin.

Himɓe nai ɗo dari ɓeɗo ɓorni lumseji jompaji ɓe paɗe be hifneje, ha babal moftorde biki bangal nda himɓeji bo ha ɓawo maɓɓe kamɓe fu ɓeɗo ɓorni lumseji maɓɓe nda paune sudu maibo be hiteji ɗo haski.

Kachu, Kachu ɗum ɓiɓbe leɗɗe on je fuɗata ɗo finna sei waɗa ɓikkon bannin ɗigguɗum ɗo mari zaki be belɗum ɗo mari ɓikkon bo ha seraman kachu ɗum ɗo ɓeddina goɗɗo bit amin on ha ɓandu.

Katako fiyaɗum jei ɓe waɗi jei sigugo siga defte, ko bo kare jei tangaramji jei ko ɓe yiɗa pusa ko sigugo kuje feere jei ko mari bote sosai ha nder man.

Moftorgal fijooɓe bol ndaa ɓe dari hamɓe kaci ɗiɗi woɓɓe, ɗo ɓorni limse ɓaleeje ,woɓɓe ɗo borni limse ɓokko ɓokko, ɓe ɗo duhi gajeren wonndooji sarla raminga, be paɗe, be soks.

Ɗeɓɓo ɗo ɗari ɗo yeunɗiri der juɗe mako ,o ɗo ɓorni riga ɓogol jungol ɓe gele mako ɗo nanɗi ɓe kala limse mako, ɓanɗu mako ɓo nanɗi ɓe gefe fere je woni a ɓanɗu limse.

Tap ɗum woya on je zamanu je softoch, je ɓe ɗo hauta ɗum be kiibot, a wawan a sendita ɗon bo a joga ɗum bana waya, a wawan bo a hauta ɗum be maus a dinga naftargo.

Deftiree vinda nde, tappa nde, ɓeɗo vindi defti bannin on ɓe fiya ngam hala jangongo himɓe adal fere ngal be anda, bo wona ɓe sigi ɗum fo ficho use ngam hala waroɓe yeso ɓe wara ɓe tawa andalman haa ndar deftere man.

Limseji, rigaji be sarlaji ɗo haɓɓi haa dow anga haa der shago soorugo limse. Rigaji feere-feere, kala feere-feere.

Gaskuka kuje jere lantarki je ɓe naftirta be gas ha defugo ko kuma ha wulugo bredi ko hunde fere je ko ɓe mari haje wulugo.

Motawa be tayiji maanga, mota ɓe ɗo naftira be majum on ha hoosugo himɓe waɗugo jahangal kare ko konandi be majum, mota ɗo hoitina himɓe on yaadu ngal a waɗan ta ngal be kosɗe to a nasti mota ayingal hoitini kini mada a yaɓata be kosɗe bo a yaha nder wakkati.

Iyonji guda ɗiɗi, ɓeɗo naftira be iyon on ha woggugo lumce waltina ɗum iyon bo ɗo naftira ɓe hitte lantarki on ko sola ko bo nepa.

Mahol nyiɓalo je gidan sama hawa ɗiɗi be les man tati, ɓe nyiɓi cuɗiji aji jangirde ko toi be dammuɗe mom be wlindoji, ɓe wanni ɗum penti les man ɓokko ɓokko, chaka man bo mil kolo ruwan kwoyi.

Blower kuje on je ɓe naftirta be majum be hitte lantarki, to ɓe loti gasa ɓe yornata gasa maɓɓe be man ngam ɗum ɓokka hendu, ɓe safitira gasa be majum, ngam ta nawa hore goɗɗo.

Daande ɓinngel debbo, o ɗo ɓorni riiga, o ɗo haɓɓi sarka jey njamndi, ɗo mari dizayin jey lov. Ɓe ɗo waɗa sarka haa daande on, ngam pawne ɓanndu.

Ɗeftere vinɗanɗe tappanɗe ɗe be wanni inɗe malam aminu kano. Beɗo vinɗa defte on ngam jangungo inɗe himbe. Ko anɗungo be anɗal fere ngal be anda. Ko be siga ngam hala warobe yeso naftiran be mare janga.

Sare nyiɓande, waɗaaɗum get, dammugal, be jamɗe, jei protekto ha hedi yaasi. Be leɗɗeji flawa, ledde ɓokko-ɓokkoji ngam paune saare. Be drom ɗo dari ha gefe, ha sera.

Debbo on ɗo fawni bee fawne al'aada jey waato koo diina maako, koo kuma ɗemngal maako. Kala ɗemngal fuuh bee diina pat ɗo mari al'aada, boo kuje on cenndina ɗum kala diina pat, koo himɓe pat, haa biya.

Motaji ɗo dilla haɗau lawol. mota manga ɗo hosi mota petel ha nder man. manga fere boɗo tokki ɗi heɗi bawo ha ɗau kolta ɗiɗo ɗilla ɗiɗo huubi hiteji.

Tom tom, Tom tom ɗum minti on je mari sinadari je ko walitita goɗɗo ha ndamba ko bo kuje ko jogata ɗum ha daande ko bo sukkugo ɓernde.

Goɗɗo ɗo Jogi nyebbam nycil, ɗum nyebbam on ngal ɓe naftirta Bana Mentholated ɗum ɗo wallita ha yaftugo ndamba je ko jogata dande ko kine ko konandi be ɓernde be ko nandi ɓernde.

Defte vinda ɗe fiyade jei dina ɓeɗo naf ɓeɗo fiya defte on ngam andungo himɓe andal fere ngal ɓe anda be bo ngam hala himɓe waroɓe yeso naftira be majum ko da lati mo vindi ndei wala ɗon on andal man gal ɗon.

Awdi jey fulawaaji be leɗɗeeji hakooji fere-fere. Ɓe ɗo waɗi haa nder kontenaaji roba .Ɓe aawi ɗi ɓe ɗo wanni ɗi leddi, ɓe ɗo duraɗi ,har waɗugo wakkati jey ko ɗi yottata, ɓe hosata ɓe yaara haa babal ɓe tiggata ɗum jey asali, ngam fawnugo saare ko bo ngam waɗugo ɓiɓɓe leɗɗe.

Suudu yiɓande waɗinande penti be pop hado man, pop ɓeɗo waɗa ɗo madadi cilin je be waɗata nane, ɓe waɗa dezinji boɗdum ɓewada hite ngam ɓedda vo’utungo sudu man voda wada haske.

"Londe manga ɓalejum je be naftirta majum ha sigugo ndiyam ko bo durugo liddi ha nder man.

Apple, biɓɓe leɗɗe on jei himɓe nyamata, bo ɓe ɗo nama ɗum be waɗa jus be maajum jei lemu goora ɓe hauta ɗum be biɓɓe leɗɗe fere. Ɗum ɗo ɓeddina goɗɗo kalshiyum ha ɓandu waato kuje ko shaafi i’e njamu i’e.

Tuta beɗo naftir be majum on ha sendurgo ko anɗungo. Himbe ɗo ɗum kungiwawal kasa. Ko jamiya fere. ko wuro, ko leɗɗi, ko hunɗe fere. Je ko kanjum tan waɗata biyarin majum.

Debbo ɗo dari ɗo wati riga abaya riga nder be je yasi oɗo moji gele oɗo wadi halagare ha juɗe mako oɗo dari ha sera katakowal babal jonde be bo gene ɗo ɓawo mako je rot capet je fauni sare.

Himbe tati ɗo dari ɗo borni gareji be kifneje, mo woni sera gotel oɗo waɗi darogal, ɗiɗo sera ɗo waɗi agogo gotel ɗo jogi tasbirgol.

Paune babal buki, ɓeɗo wada dikoreshon, koromje, be wada fulawaji haseramai, be habba labuleji kolo-kolo be wana ɗum dizainin boɗdum, gam beddina babal Voɗugo. Babal buki, ko sare, ko ofise ko babal fere.

Saare nyiɓinga boɗɗum, Bee dammugal get, bee kuwano, bee fulawaji hedi yaasi, nano bee nyaamo bee intalok haa dammugal saare majum, bee hiite nepa fuu jei pawne.

Dammugal shaago manga, supa maket. Be glas ɗo ati ɗum, himɓe fere bo ɗo jooɗi haa yasi. Nda mashinji va'ugo. Nder man bo ɗo sili kareji ko ɓe sorrata, be huwoɓe ha nder man ha nder.

Dammugal sare, get manga be mahol waɗi nga penti danejum, be varanda je colvert tankinga ɓeɗo waɗa get manga on hala nastugo mota ko hunde fere manga ni je ko buri sembe dammugal petel.

Morɗi, morɗi kuje on je ko ɓe morata hadow gasaroɓe ɓeɗo wanna ɗum bo dizaynt je fere fere jimbitidi yeso, fere jimbitedi ɓawo, ɓeɗo wujina gasa man bo nyebbam je ko delkitinta ɗum, diggitina ɗum se be mora, ngam ta wona gasare ɗo sankiti.

piopi: Ɓeɗo waɗa piopi be siminti on danejum je ɓeddata paune sudu be waɗugo dezainji fere-fere je sudu, ko dou silin amadadi silin, ko ha ɓandu mahol je babal ko ɓe resata tivi, ko hunde fere.

Restoran sare sorugo nyamdu. Babal on jei ko be nyibata be fauna dum ɓe siga koromje be tebulji, babal jodugo nyama jei goɗɗo warata nyama nyamduji be defata kala kala jei gargajiya be jei jamanu a soda a nyama totton to ayidi bo a soda a wada tekawey a dilla be man.

Kuje paune roɓe yari, yari cari faune on je ɓe waɗata ha noppi roɓe gam voɗungo noppi, be bo vurtol bandu mako je paune mako.

Wakkorde himɓe fijoɗe bol ɓeɗo taski no waɗugo treining, ɓeɗo ɓorni jesi ji maɓɓe be salla ramminga be soks be paɗe ɓeɗo rena ko oviyata cotch kanko on ekkitinowo ɓe.

Keke je ɓe naftirta ha hosugo ɓikkon keccon guda ɗiɗi, leso on ɗo mari taya je ɓe dingata yarɓugo ɓikkon hado majum.

Tire, tireji je ceramic je plastic ɓe ɗo naftira ɓe tire on ha hosugu taasaje ko bo nyaamugo.

Biriji. Biriji, ɓe ɗo awa ɗum on to fuɗi ɓendi ɓe teɓa, ɓe ɗo defa ɗum keccum, ɓe ɗo sa’a ɗum jorɗum, ɓe ɗo ɓiɗɗa ɗum ɓe wurtina nyebbam be tukusa, ɓe ɗo naftira be majum ha kujeji fere-fere. Boɗɗum protidiyos kuje on.

Chebur, chebur, manjagara, ɓurɗi, jamdi, be saddere, ɓe ga sirgal, ɓe ɗo naftira be majum on ha vo’utungo nokkure, soppugo gene, hefa, vurtina, ɓe bo vurtungo jaredi ha babal tondire, wona nokkure ɗo voɗi.

macao be jus kare yarugon je ɓe hauti be ɓiɓɓe leɗɗe mangoro, apple, be fere bo je strawbery kalakala gam yarugo ɓeddina goddo vitamin ha ɓandu.

Paɓawol deftere manga, satiiga bulu ɓe do naftere be paɓawol bannin on ngam loowugo deftee hader man. ko ɗerejii peton peton jee maari muhimmanci jee maari botte.

Tuta: Ɓeɗo naftira be majum on ha andingo himɓe ɗo ɗum babal kugal kaza, ko wuro kaza, ko leddi kaza, ko sare lamu kaza, ko konandi be majum.

Bingel debbo, o do mori gasa mako, o wanni dum kuje paune je bits ha les les hore mordi man, ɓe don mora morɗi on ngam vodugo, be paune bo ngam ta gasa dinga sankutuggo do sufa.

Basket boɗejum ɗo dari dou maɓɓode majum, beɗo sigi limseji ha nder fere fere basket ɓeɗo naftira ale majum on ha sigugo limseji laɓde fere bo limseji je laɓaka beɗo siga bakonta ɓe lota koko ɓe naftira be man.

Hore injiji guda tati, wanga wanga ɗiɗi be petel gotel, je namugo, ko dirɓugo kurori, ko kamu, ko biriji, ko tattase ko kuje ko nandi be mai.

Deftere windugo jei etilif, ɓe ɗon naftira be deftere on ha windugo Kuje jangirde ko lissafi ko bosigugo kuje tarihi.

One step stracher, stracher kuje on je safutugo gasa, be bo ɗiggi tingo gasa be bo nyobbitiggo gasar je lantarki je naftirta be hite nepa.

Riga ɓornugo je ɓingel debbo be sarlamudun ha dou sallaya, limse ɓeɗo ɓorna on gam surugal ɓandu je mawɓe be ɓikkon.

Pauda je paune. pauda kare paune roɓe je ɓe wujata yeso ngam laɓɓitina yeso, bo diggitina leso, bo beddina paune bo vadugo.

Tsare nyiɓande be dammugal yonde be dammugal sare, nyiɓade waɗade paune ko heditoi, sarei babal on je himɓe wa'blata waɗata jamanu maɓɓe hander mare.

Decoration je pop ha bandu mahol be dore siminti on bee waɗanata ɗum paune d ware be taka ha bandu mahol hasbe lumba kuje hite lantarki ha nder man sei banna dum penti kolo boɗdum je koto be kunni hite neppa man haskan suduman so sei hokka paune.

Tuta, kuje'on je ko andinta yimɓe ɗo ɗum leddi kaza'on ko kuma je woni ma sayi leddi kaza, ko wuro kaza ko babal lamu , saare lamu ko organaization kungiya yimɓe, jeɓe hawti.

Kofi ha dou deftere, be bindi fere ha sera man, be bindirɗi pensil ha nder kofi man. Pensil ɓe naftira be maajum on ha vindugo ɓindi, ko diidugo hunde fere.

Katane ɓedo hauti leɗde huɓɓi yite bili fayande ha dow man ɗo sa's kusel be nyebbam, kusel gertugal ɓeɗo nyama kusel gertugal on ngam ɓeddina goɗɗo nyibugo ɓandu be bo beldum.

Sare fijirde bol, stediyom. Stediyom on je bedo fija bol ɓe jemma, nda fijo ɓe bol, ɓeɗo ɓorni limse maɓɓe sarla raminga, nda koj maɓbe ha sera, nda refa, laroɓe bo do joɗi ha sera sera ha bawo man.

Koofi rooba, ɓe naftire kofi on ha waɗugo ɓi londe ko bo nyeɗugo ndiyam ko yarugo gaari ko shayi ko jus, ko nyedugo hunde feere ni ngam eturgo.

Tuta ɓeɗo naftira be magal on ha senduturgo hakkunde leddi be leddi, kala leddi fu ɗo mari tutawal mangal, ko wuro, ko bo bobal kugal fere, kala ministiri fu ɗo mari tutawal mangal, ko bo jam’iya je siyasa.

Nyebbam vitamin C, nyebbam on jei ko laɓɓinta ɓandu. To ɓe wuji, ɗum ɗo mari vitamin C, be shea bota, be vitamin E, jei wakkati pewol, ko to ɓandu ɗo seka accan sekugo, ɗiggita, laaɓa.

Alluhawal tobi je ɓe be naftirta ha chaka lawol der dou kolta ɓedo waɗa, bédo wada talla yenugo kala nyamdugo koɓe watta ha babal shago fere ko kala kampani fere ko hundé de fere je mari haje yeni nego.

Tuuta fulag, ɓe ɗo naftira be maajum on, haa senndundurgo hakkunde leddi be leddi, kala leddi fu ɗo mari tuuta mum, ko bo babal kuugal feere, ko bo ofis feere, ko makaranta, ko bo jam'iya jey siyaasa, kala jam'iya fu, ɗo mari tuuta maagal, ngal ɓe anndiri ngal.

Zaane kare tarihi je debbo ɗo jooɗi, debbo ɗo wali gorko ɗo wali ha ɓandu maako, ɓe soppiti ka’e ɓe sassiki ɗum ɓe vurtini dizayin je gorko be debbo, gorko ɗo waali ha kosɗe debbo.

Hoye saddere, ko gasirgal. saddere ɓeɗo be majum on hawasugo leddi, ko irtugo, ko soppugo leɗɗe ko hunde fere je na jamdi va.

"Nyeɓɓam" wujugo ha hunduko mamɓaki kare pawne roɓe on je ɓe naftirta ha wujugo lebe hunduko maɓɓe ngam ta dinga feccugo ko yorugo ɗiggita.

Ɗow lawal ngal ɓe huwata kugal filai over wato koltaje dow, ɓe ɗo ati be alluwa ngal hollata walalawol haɗo himɓe ɗo huwa, nda motaji manga manga be katafilaji je huu go kugal nyibalo man, nda himɓeji bo ɗo sala ha sira siraman.

Ɗo hanko ɓe yonata Arɗo, Arɗo ha nder siyaasa wakili himɓe lesdi ko wuro ha laamu siyaasa.

Sare nyiɓinga, be mahol, marɗum penti, ɗo mari fansi bulok, ɓe waɗi penti bulu, be danejum, be siky bulu, be boɗejum, nda leggal fulawa bo hasera man pat je paune sare.

Koromje katako fiyaɗe be donlof, katifa be piloji. Ɓe ɗo naftira be koromje on ngam joɗugo be bo ngam paune ko ngam walugo.

Doya defaɗum be kusel je ndabbawa ha dow man. Doya nyamdu on je ko ɓeddinta goɗɗo sembe ha ɓandu. Kusel bo kujen je ko ɓeddata nyiɓugo ɓandu goɗɗo.

Sare nyibinga waɗinadi penti be tailsji ha ɓandu mahol mai be kwano intarloxon ha caka sare man, ɓeɗo waɗa intarloxon on ngam ta sare binga wasugo leddi ɓe ɗo waɗa tailsji ɗo on bo ngam faunugo sare.

Dikoda ko risiva kuje on je naftirta be hitelantarki ko nepa ko jenarato ko sola ngam huɓɓugo ɓe naftira majum on ha nangugo tasha je laarugo je tivi kobo je nanugo je rediyo.

Kare lantarki on je chajugo ko shafi pitilla be bo wayaji juɗe ko en naftirta. Ndaɗum ɗum ɗo mari ɓoggi je lantarki guda tati, babal tati on ha ɗisata.

Koofiji guda jeego be gotel ha ɓaawo man jei ɗiɗi ɗi ɗo yondindiri, ɓe ɗo naftira be kofi ha kuje kilanta, ɓe ɗo yarda ndiyam be man, ko kujeji kala kujeji na'u yargo fu.

Sare nyibinga waɗi nande penti nda gungi fere ɗo dari ha yeso man, ɓe waɗi raun abat ha caka sare man, ɓeɗo fauni sare mai be fulawaji be gilasji.

Debboɗo ɗo dari, sanci gaasa maako, looti ka, wujinika nyebbam jee ɗelkitinta, ɗiggitina gaasa ɓalwitina, oɗo moori morɗi oɗo haɓɓi ɗum hedi ɓaawo wanni ɗum stayel fuu ngam paune.

Dambu :nyamdu on je ko be hautata ɗum ko be gene follere, ko gabai ko bisa ɓe wanna ɗum yaji be tingere be albasa nyama ngam nana belɗum.

Esi kuje on je lantarki je ko ɓe huɓɓata be nepa, ko jen, ko jenara, ko nepa, ko sola ngam feunugo sudu wanna sudu fewa be pewol.